Enhimilo aye nga tuli mukiseera kya makungula nga tuli mu nhimilo ennhenhe yenheyenhe ghetwandibaire tukozesa abakozi abemikono tukozesaagho motoka tulakita, tulakita edhiriku ebikono netiika ne enkungula yenheyenhe yona motoka nhimilo inhenhe inho eno inhimilo ya dhuuma, dhuuma ono yenayena abantu abatono tibasobola mukungura

Esoghanhi eriku eby'okulya eriku wuma, akaso, n'obutambaala, obutambaala bweghesimulisa nga omaze okulya, era eri ku kameeza. Kighulo kya mughendho inho.

Ente enankole ke dhino abadhaya batera odhitambuza engendo empanvu inho.. era ni ghano bali mulugendo batereire engira omwaayi aboneka n'ole ali einhuma eghala abaayi badho bava nga inhuma eyo batyo bwebadhitambuza olugendo. Basobola n'otambula okuva ku.. nga ku busoga paaka ku buganda nga bali kulunda nte dhaibwe ku dhaaya bwe banonya maadhi na nsiko.

Etulakita enkola erima mu nnhimiro olwisi bagikozesa nh'okusagha, okusinga badhikozesa kulima - basobola otaku obuuma obusimba omutyere. Embago nh'ekyo ekimyufu ekiri einhuma.

Ekutiya edhirimu ebibala bye bali kutundha obutundha ghano obusoka butundha ebindhi mithungwa deni aka... ekisero ekiri kumbali kya butungulu, ekiraku kya nhanha ebibo biri agho entangaghuzi okutwaliza aghalala kano kaboneka nga katale abasaadha ababiri bano nibene byo abali bitundha batera panga....